Nda nyabbam hunduko, ɗon orenj, ɗon yalo, ɗon pink, ɗon bulu ɗon popul.

Ndaa kuwali, ɗon dari ɗo binndi heman gulobal, be yelo haa ɓanndu kuwali may bo, ɗo binndi be bulak, ɗo binndi haabal heya oyel be zaane piya.

"Bisiit piyoo bilis" bee "kolo" ha leeda may "kolo buluu" bee "waayit" bee "goldin-goldin kolo". Woodi jey ha ɓaawo may "gud taayim" bee "vanilaa crim" ɗo vinndi hannjum fuu bee "kolo" ha leeda may "buluu" be "waayit" bee "red" ha ɓanndu may.

Nɗa deftere ɗo vindi inɗeji himɓe fere-fere, ɗo vindi inɗe mutic med mi du it, deftere mai orange be bindi black.

Ɗa himbe ɗo dari ha hoto ɗo. Oɗo jogi leɗa goto ɗo wati hifnere ha ɗer wabbe oɗo mappiti hunɗuko. Nda goto be tasbirgol ha ndane mako, goto bo oɗɗu jogi leɗa mai.

Nyabbam wujugo ha ɓanɗu danejum be grin ha ɓanɗu mai, nda da chelf du ha ɓawo mai be nivia nda goɗɗo ha bana miro.

Awummapol ɗo vindi Manila bee Kizon city ndaa Naga bee Mindoro, Masbete, ɗo vinndi bee bindi ɓaleejum, blu ɗo boo maayo on, ndaa bee zaane-zaane boɗeejum haa ɓanndu man..

Natural energy drinkwai no vindi be bindi blu bo ko borami silver elod b vindi be boddejum fain habandu mai.

Hasupa maket be kujejiduddum ha der cef mai be himbe guda 5 be machin be gorajin diyam.

Nda nyebbam guda ɗiɗi. Gotel be yelo, gotel be pink. Loshon on, ha supa maket.

Taliya be liɗɗi be tomatur be albasa be kokumba be letus be albasa ha dou gilas.

Ndaa tirasfooma be geene, haa sera may geene girin, tirasfooma may ɗo bana aac aac, haa ɓaandu may.

Ndaa deftere, ndaa deftere haa dow tebul, deftere may burawun be yelo. Ɗo winndi Di Aydil Muslim, be zaane raawun, haa caka may.

Ɓo lekki zazzabi malaria ɗo vindi bi alexamb be bindi ɓoɗejum be girin, be hoto vurti ha bandu mai, nda lekki ji mai tabulet guda jenai ha bandu mai.

Nda hunde godugo teddugo goɗɗo ɗo sigi ɗum hado hunde bodejum hunde godugo goɗɗo mai glas on dijital don nda hunde ɓalejum fere a leddi.

Da Manjagara ɗodari, da Diga guda ɗiɗiɗi kala fere-fere, hado hanga, Diga gotel doɓe yalo, Diga gotel dobe burawun, red mai hure manga nyi'ae ɗudɗum da kwano.

Nda t v je nane pat sollare, ɓeɗo sigi ɗum ha nder sudu be keji containar blu nder maj white.

Ɗo bo hifnere zanna bukar, be kolo danejum be blu be boɗejum, ɗon girin hado bo ɗon burown hadou carpet wa danejum.

Nda show glass haa bawo mai, nda gunki dande goɗɗo, be yari, be sarƙa, be penda.

Ɗa chev ɓe kare ɓinɗi bikkôi, ɗa sukula bags duɗdum ɓe ɗrfteji ɗo windi canson ɓe rulas fere-fere ɓe sizos ɓe gôm.

Da strit, da himbe dilla hato, da mota hijet, da gidan sama, be polwaya, da sare be tanki ha dau mai be dish penti brown be tils ash be gate da polwaya be transforma daidum hato.

Nda dammugal tsare be leggal gadina je be dammugal kwano ɗo maɓɓi be kwaɗo nda bana postar nane ama be seki be bindi ɓalejum ha ɓandu sare mai.

Nda palo, be bob yelo, be bob girin. Nda AC, nda koromje danejuum, be senta tebur, be korowal girin haa gefe man. Be kapet ash, ɓe filooji girin be krim kolo haa dow.

Nɗaa himɓe nay ɗo dari ɗiɗi refri gooto golkipa kanko on captain gooto boo captain saare gootel mai nda bol haa caka haa fiilii green gooto ɗo ɓorni kare pink gooto ɗo borni blue nayo ɗo borni red

Ɗa ingi waɗugo labuɗe fulawa nyamɗu waɗugo taliyar hausa. Kolo mai ɗon boɗejum, ɗon ash ash riwa banɗu mai bo.

Nda kofi shayi guda nai be jungo roɓe be lalle, nda cappet let ha laddi bo kolo blu be brawn.

Haa sayinbot ɗo winndi Sooni Akeweta Intapurayis ,nden wayit, be binndi boɗeejum be binndi ɓaleejum, be hotooji waya, be sjpiika be sitatistik haa ɓanndu may.

Nda himɓe dambe, ɓeɗo haɓa, himɓe boo ɗo mofti lara ɓe.

Nda goddo do dari be kare popul, be vel je goldin color, be agoga jungo mako.

Ndaa mahol saare be fulaawa bet ,mahol daneejum fulaawa bet be ka'ere a nder be fulaawa a ɓanndu may ndaa dammugal ma.

Dammugal sare goɗɗo, be fanshi blokad domi be vurdere be kwado ha do mai ma pipe ndiyam vurti haladdi.

Nda Debbo oɗo dila be chket boɗejum be soks be paɗe ha mota grin hato bo himɓɓe nda kosɗe goɗɗo bo ɗo be soks.

Nda hooto motaji guda nai, be debbo ɗo waati gilas be atachimen be agogo, oɗo duhi salla kolo mai yelo, wait, girin, be pink, oɗo jogi ki.

Nda hoto jarida waɗi det tiwenti tiwentitu ɓe hotoji himɓe ɗuɗɗum be ɓalejum ndumai o vindi hauti ce4 billion o dollar n becaen reiwe

Nga costom be himɓɓe immigration, nda ɗebbo ha ɗo oɗo wati attachment mako, be tag ha dande be bairo, be conference.

Gongon nyebbam hoore, ɗo windi kokonot be bindi wait be penti girin, be zaane kokonot ha ɓandu mai, be bindi daneejum ha ɓaawo mai.

Ɗo bo biskit hunde nyamugo, ha les mai ɗon biskit mai ledda mai popul, ha dou ɗon biskit mai ledda grin, be goto ledda boɗejum, ha dou mai bo wodi ledda yelo.

Ha sare gida sama ach be bob yite ha yasi mai nda gravals wayit be intalox be sters be ec guda tati nda dich setelit wua ɗiɗi.

Nda ɗo ɗum hako ɓe iri ɓe wartiri ɗum bana pauda ha dow plet.

Nɗa yeri, nɗa yen kunne, ɓe halagare. Nɗa ɓeɗo vinɗi ɓe purais tass mai ha ɓanɗumai.

Nda esi, ɓe piopi, be sauru labule. Penti mai popul, pi’opi ɗo ɓo white dane jum.